Rumbwana dzinofanira kuendeswawo kuzvikora kwadzinenge dzechinofundiswa kutamba neamweni zvakanaka dzisingachayani, ngedzimweni dzenguwa vanenge vachitopuwawo zvekurya iyoyo kuti vakwanise kuramba vachidakarira kuendeyo.

Rumbwana dzinofanira kuendeswa kuchikora kwadzinonge dzichifundiswa kutamba meamweni zvakanaka pasina kutakana, uye ngedzimweni dzenguva dzinofanira kunge dzichipivavo zvikafu zvakanaka. Kuita kuti dzisazoramba kuenda kuzvikora kuna amweni mangwani.

Rumbwana dzinofanira kuendavo kuchikorako kwadzinenge dzichinokumbana nedzimweni dzichifundiswa kutamba vese zvakanaka vasingatakani ,uyezve kuti dzikwanise kukura dzega pasina ana mai adzo dzichikwanisa kudzitambira dzega.

Rumbwana dzinofanira kuendawo kuchikora apo dzinenge dzichinofundiswa kunyora mazina adzo uye kutotamba nevamweni zvakanaka pasina kutakana uyezve kuti dzinge dzichitojairawo kuswera dziri dzenga neamweni.

Rumbwana dzinofanirawo kuenda iyo kwadzinenge dzechinosangana nedzimweni dzechinofundiswe kugarisana neamweni zvakanaka nekutamba neamweniwo zvakanaka dzisingatakani uyezve kuti dzinenge dzichifundiswawo kuemba kana kunyora mazina adzo.

Rumbwana dzinoendawo kuzvikora apo dzinenge dzechifundiswa kutamba neamweni zvakanaka uye vasingatakani izvi zvinoita kuti rumbwana idzi dzikurewo dzine mweya werudo wekudanana neamweni zvakanaka uye zvinoitawo kuti vazokwanisa kunge vechiremekedzawo antu akuru.

Chikora chinofundwa ngerumbwana padzinenge dzeifundirawo kunyora mazina adzo kuerenga pamwe nekuremekedzawo antu akuru uyezve kuti mukupona kwadzo dzinge dzichizivawo zvinhu zvakanaka nezvakashata.

Rumbwana dzinosise kuendeswavo kuzvikora apo padzinenge dzichindofundira kunyora mazina adzo, kuremekedza antu akuru kana kuti dzinokwanisa kuto tsika nemagariro edu echivantu.

Vakomana nevasikana vanofanirwa kuenda kuchikoracho ..zvinenge zvinofundira kutamba neamweni zvakanaka kuti uye aone kufundiswawo tsika nemagariro edu echivantu pamwe nekuzoziyavo nekuremekedza vasharukwa mudundu ratinenge tichigara.

Rumbwana dzinofanira kuendeswavo kuchikora kwadzinenge dzechinofundira kuerenga zvakanyorwa. Pamwe nekutofundiswavo tsika nemagariro atinoitavo echivantu, uye kuto remekedza asharuka chaiko munharaunda madzinogara.

Zvikora zvinoendwa ngerumbwana apo dzinenge dzechindofundira kuita mishando yakasiyana siyana mukati mwoupenyu hwawo hwavachazopona uye futi kuti vange vachikwanisa kuereangawo pamwe nekuremekedza asharukwa.

Zvikora zvinearumbwana apa padzinenge dzechi fundira, padzinenge dzichifundira ku remekedzawo asharuka uye kutoziyawo tsika ne magariro edu echi vantu pamwe nekutoti dzikwanise kukurawo dzakagwara.

Nhumbwana dzinoendawo kuchikora apo dzinenge dzechinofundira kuerenga mazwi angangodai akanyorwa kana kuti dzinenge dzichifundirwo tsika dzedu nemagariro kuti dzikure dzeiziya.

Rumbwana dzinoendawo kuchikora padzinenge kuitawo zvekuverengawo uye kunyora mazina adzo pamwe ndekufundiswa tsika nemagariro Edu echivantu nekuremekedza vantu mundaraunda medu.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana padzinenge dzichifundirawo kuerenga pamwe nekunyora mazina adzo kuti dzikonewo kukura futi dzichiziya tsika nemagariro edu pamwe nekuremekedza antu asharuka mudundu.

Zvikora zvinoendwa ngerumbwana apo dzinenge dzichinofundiswawo kutamba naamweni zvakanaka uye kufundiswawo kuerenga magama anenge akanyorwa, pamwe nekutofundiswawo tsika nemagariro edu echivantu, kuti vakone kuremekedza vasharuka mundau dzavangadai vachigara.

Zvikora zvinoendwa ngerumbwana padzinenge dzechindofundirawo kuerenga uye kutoremekedzawo asharukwa mumatuntu adzingadai dzechigara pamwe nekundotambawo neamweni munezvakanaka.

Zvikora zvepadera-dera ngerumbwana apo dzinenge dzichifundirawo kuerenga uye futi dzinenge dzichifundirawo kuzoita kuti mukukura kwavo dzinge dzeiitawo mabasa ayo anoita kuti dzizoponawo mune zvakanaka.

Rumbwana dzinofana kuendawo kuzvikora kwadzinenge dzichifunda kuzonyora kana kuerengawo uyezve dzinenge dzichitofundirawo tsika nemagariro edu echivanhu kuti dzikure dzeikona kuremekedza antu asharukwa.

Muzvikora zvinenge muchifundirwa nerumbwana kunyora madzina adzo kuerenge zvinenge zvakanyorwa pasi kana kutoremekedzawo vanhu vakuru vaangadai vachigara nawo mukati mendaraunda yawangadai wachiponera.

Rumbwana dzinofanirwa kuenda kuchikora apo dzinenge dzinofundira kuerenga zvinhu zvinenge zvakanyorwa kana kuti dzinofanira kufundirawo kunyora uye kuremeto kedzawo vantu vakuru vavanga dai vachigara navo muntaraunda.

Muzvikora munofundwa ngerumbwana apo dzinenge dzechifundira kuita kuerengawo zvakanyorwa uye dzechifundirawo kuzoziya tsika nemagariro edu echivanthu kuti pamwepo dzikwanisewo kudai dzechiremeredza asharuka mumatunhu edzingadai dzechigara.

Chikora chinofundwa ngeakomana neasikana avo vanenge vabva zera pavanenge vechifundira kuita mishando yakasiyana-siyana, iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kukwirira padera panyaya dzehupfumi hwayo.

Muzvikora zvinoendwa ngeakomana neasikana vanenge vabva zera apa vanenge vavakufundira kuitawo mishando yekunasira michini idzo dzinogadzira zvikafu zvatinorya. Uye dzinoita kuti nyika yedu ikwanise kuramba ichiendererawo mberi.

Zvikora izvo zvinofundwa ngeakomana ngeasikana apo vanonga vakufundira kuitavo mishando yakasiyana-siyana. Inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi mishando yacho inosanganisiravo kungadai ngekutsetsa machiya nekuaka mhatso.

Vakomana nevasikana vanoendao kuzvikora kwavanenge vachinofundira kuita mishando yakandosiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi mune ramangwani uye futi tikwanise kupedza nzara mundau dzedu dzatinogara kudai nekuti mishando inenge yaakuwanikwa yakawanda.

Zvikora zvepadera izvo zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kuita mushando yakasiyana siyana ingangodai iri mushando yekurape antu muzvibhedhlera kana kuaka mhatso dziya dzemuturikidzwana dzakanaka.

Vakomana nevasikana vakaenda kuzvikora atinonofundira kuita mishando yakasiyana siyana. Iyo inosanganisira kugadzirwa kwemichovha yatinohamba nayo paya kuti painenge yafa kuti vakwanise kuinasira kuti inake tikwanise kuhamba nayo zvakanaka kuti tisaita manjodzi emumapato.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti ramangwani ravo rijeke uye futi kuti nyika inge ichikwanisa kuhambira mberi mune zvakanaka.

Kuzvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inosanganisira kugadzirawo michini dzinoshandiswa kugadzira chikafu zvatinorya mukati mwendau dzedu dzatinogara

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora kwavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana. Iyo inoita kuti vange vachikwanisira kusimudzira nyika yedu kuti inge iriwo nyika iyaa inoita kuti inge ichidakadza kuningira.

Muzvikora zvinofundiwa ngeakomana neasikana apo anenge achifundira kuzoitawo mishando yakasiyana-siyana iyo inosanganisira kuakawo mphatso dzakaturikidzana uye kuzorapawo antu muzvibhedhlera.

Muzvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vechifungirawo kuzoita mishando yakasiyana siyana mukupona kwawo ingangodai iri mishando yekugadzira mathebhura kana kuakawo mphadzo.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana. uyezve kuti vakwanise kuzoitavo mishando iyo inoita kuti nyika yedu irambe ichisimukira panyaya dzepfuma.

Zvikora zvinofundwa ngeasikana neakomana apo vanenge vechifundira kuita mishando yakasiyanasiyana iyo zvinoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambire mberi munezvakanaka, uye kuti vakomana ava nevasikana ava remangwani ravo rijekewo.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanange vechizofundirawo kuzoita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuramba ichihambira mberi mune zvakanaka uye futi kuti vantu ava vakwanise kugadzirawo michini iyo inoshandiswa kugadzira zvikafu zvatinorya.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana, apo vanenge vechifundirawo kuita mishando yakasiyana-siyana, iyo inoita kuti, vakwanise kungewo vechizoita mishando yakasiyana-siyana, inoita kuti, nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vachifundira kuti mishando yakasiyana-siyana, iyo inoita kuti nyika yedu inge ichikwanisa kusimukira mukati mehupfumi, uyezve kuti mabasa ange achikwanisa kuwanda.

Muzvikora zvinoendwa nevakomana nevasikana pavanenge vachinofundirawo kubhuya chingezi uye zvee kuti vange vachinofundirawo kuita mabasa enyara awo anoita kuti nyika yedu ikwanise kunge ichiyambira mberi mune chakanaka.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana neasikana apo anenge echifunfira kuita mishando yakasiyana-siyana mune ramangwani ravo. Uye futi ngedzimweni dzenguva anenge echfundira kutoreketea chingezi chaicho.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana kwavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyika yedu inge ichikwanisa kuhambira mberi mune zvakanaka.

Mu zvikora zvino fundwa nge akomana ne asikana pavanenge vechi fundira kuita mishando yaka siyana siyana iyo ino sanganisira kutsetsa kana ku aka mbatso chaidzo ne dzimweni dzenguva vana ava vanenge vechi fundirawo kutobhuya chingezi chaiko.

Zvikora zvinofundwa ngeakona neasikana pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyoo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi mune zvakanaka uye futi kuti vakwanise kufundire kuite mishando yakasiyana siyana yakadai ngekutsetsa kana kuaka mbatso

Zvikora zvinofundwa neakomana nevasikana pavanenge veifundira kureketa chingezi kana kutoziyawo tsika nemahariro edu echivantu, uyezve kuti mukukura kwavo vakwanise kuzofundirawo mishando yakadai ngekurapa antu muzvipatara kana kuti kuzoakawo dzimba dzemuturikidzanwa.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kuita mushando yakasiyana siyana iyo inoita kuti ngeramangwani rawo vazonge vachikwanise kuitawo mishando iyo inoita kuti vange vachizosimudzirawo nyika yedu kuti ikwanisewo kuendawo padera.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana ngevasikana avo vachirikuchekwa dzinobude ngazi. Apo vanenge vachifundira kuitavo mishando yakasiyana-siyana inongodai iri yekuaka mhatso kana kuti yekutsetsa.

Muzvikora izvi zvinofundwa ngevakomana nevasikana avo vanenge vachiri kukura apo vanenge vechizofindirawo kuti vakwanise kuzoitawo mishando yakasiyana siyana mukupona kwavo iyo inoitawo kuti nyika yedu irambe ichisimukira kudai ngekupedza nzara uye kiti mishando kuti iwande.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vachifundira, kuita mishando yakasiyana-siyana, uyezve ngedzimweni dzenguwa, tinoona kuti vakomana nevasikana ava vanonga vachi kana kutoakawo mphatso chaiko.

Muzvikora zvinoendwa neakomana neasikana pavanenge vechifunda vechigara pachikora pakona apo pavanenge vachiryira uye pavanenge vachikwanisa kutamba nevamweni mune zvakanaka.

Ichi chikora chinoendwa ngevakomana navasikana, apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyika yedu irambe ichizohambira mberi mune ramangwana redu.

Muzvikora zvepadera zvinofundwawo nevakomana nevasikana apo vanenge veifundira kuita mishando yakasiyana siyana zvinoita kuti nyika yeduikwanise kuhambira mberi mune zvakanakawo.

Muzvikora zvepadera zvinofundisa akomana neasikana, ana mai nana baba apo vanenge vachinofundiswa kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti vakwanise kukona kugadzira michini inoshandiswa kugadzira zvikafu zvatinorya.

Zvikora zvepadera zvinofundwa ngevakomana nevasikana vabve zera pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana l, iyo inoita kuti nyika yedu ichikwanise kunge ichihambira mberi uye kuti tikwanise kuwanawo madhokodheya emangwani.

Zvikora zvepadera zvinofundwa nevakomana nevasikana vabvezera, anamai nanababa apo vanenge vachifundirawo kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanisewo kunge ichizosimukira.

Zvikora zvepadera zvinofundwa ngaakomana ngaasikana abve zera kana anamai nanababa apo pavanenge vechifundira kuitawo mishando yakaparadzana iyo inoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Muzvikora zvepadera zvinofundwa ngeakomana neasikana apo pavanenge vechizofundirawo kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuende mberi mune ramangwani.

Muzvikora zvepadera zvinoendwa ngeasharukwa apo vanenge vachifundira kuita mushando yakasiyana-siyana, iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuramba ichienderera mberi mukati mwehupfumi.

Zvikora zvinofundwa ngeantu aya anenge abve zera ,apo pamunenge muchifundira kuitawo mishando yakasiyana siyana ,imwe ingangodai iri yekurapa antu muzvibhedhlera kana kugadzira muchini idzo dzinoshandiswa kugadzira zvikafu zvatinodhla

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vechifundira kuita mishando yakasiyanasiyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi mune zvakanaka.

Zvikora zvepadera izvo zvinofundisa antu kuti vange vachikwanisa kuzoitawo mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi uye futi inoita kuti nyika yedu ikwanise kunge ichisimukirawo mukati mwehupfumi pamwe nekutokwanisawo kuti tiwane madhokodheya anozotirapa muzuva ramangwanani .

Muzvikora zvepadera zvinoendwa neakomana neasikana avo vabva zera pavanenge vavakunofundira kuita mishando yakasiyana siyana inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi uye futi kuti tikwanise kupedza ndamo mumatundu atinogara.

Zvikora zvepadera izvo zvinofundwa ngeavantu avo vanenga vabva zera apo vanenge vava kufundira kuita mushando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi mune zvakanaka.

Zvikora zvepadera ndizvo zvinofundiwa nevakomana nevasikana pavanenge veifundira kuita mushando yakasiyana siyana iyo inokwanisa kunge tinge tichikwanisa kuaka nyika yedu kuti irambe yeiangira mberi.

Muzvikora zvepadera zvinofundwa ngevakomana nevasikana kana vanthu vakuru, apo vanenge vechifundira kuita mushando yakasiyana- siyana. Iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi mune zvakanaka.

Mu zvikora zvepa dera zvinopindwa nge vakomana ne vasikana apo pa vanenge vechi fundira kuita mishando yaka siyana siyana izvo zviinoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi mu zviro zvakanaka uye kuti ra mangwani redu rijeke.

Zvikora zvepadera zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vachinofundirawo kuita mishando yakasiyana siyana, iyo inosanganisira kutogadzira motokari dzatinohamba nadzo kana kugadzira muchini dziya dzinoshandiswa kugadzira zvikafu zvatinorya.

Zvikora zvnofundwa ngevantu kuti vange vachikwanisa kuitawo mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu inge ichikwanisa kunge ichipedzawo ntamo nematenda angangodayi achitenderera arimwo.

Zvikora zvepadera zvinoendwa ngeakomana neasikana apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi uye kuti tikwanisa kupedzawo nhamo nematambudziko mundau dzatinogara.

Zvikora zvepadera zvinofundwa ngeakomana neasikana apo pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi uye kuti vantu ava vakwanise kukonawo kugadzira yatinoshandisa kugadzira chikafu zvatinorya.

Muzvikora zvepadera izvo zvinofundwa neakomana neasikana kana anamai nanababa vanenge vabva zera vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu irambe yeienderera mberi zvakanaka.

Muzvikora zvepadera izvo zvinofundwa ngevantu pavanenge vachizofundira kuite mishando yakasiyana-siyana, ingadai iri mishando iya inoona nezvekuchengetedza kwemhuka dzeshango ,uye futi kuti vanofanirwa kunge vachichengetedza mhuka idzi kuti dzipone mune zvakanaka.

Zvikora zvepadera zvinofundwa ngevantu vakuru kana vadokoapo pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi uye futi kuti tikwanise kuwana antu aya vanozo akuvaka mbatso dzemu turikidzwana dzinenge dzakagwinya.

Zvikora zvepadera zvinofundwa neakomana neasikana apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi. Uye zvinoitawo kuti tikwanise kuzowanawo madhokodheya ayo anozotirapawo muzuva ramangwani. Nekuakirwawo mbatso dziya dzakaturikidzana mudenga.

Zvikora zvepadera zvinofundwa ngavakomana nevasikana vanenge vabva zera kana anamai nanababa pevanenge vachifanira kuita mushando uyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi uye kuti tizokwanisawo kuzowana madhogodheya angangodai echitirapa, kudai ngemukupona kwedumuzvibhedhlera umwo.

Zvikora zvepadera zvinopindea neakomana neasikana vanenge vabva zera kana ana mai nana baba pavanenge veifundirawo kuaka mbatso dzakanaka idzo dzatinenge tichizogara mune zvakanaka mune ramangwana redu.

Muzvikora zvepadera zvinoendwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vechifundira kuita mishando yakasiyana siyana. Iyo inoita kuti nyika yedu tikwanise kuhambira mberi. Uye futi kuti tikwanise kugadzira wo michini inogadzira zvikafu zvatinodyra

Kuzvikora zvepadera vantu vanoendawo kunofundira kuita mishando yakasiyana siyana iyo inozoite kuti ramangwani redu rijeke uye futi ndikwo kunokwanise kunge kwechifundiswa madhokodheya emangwani ayo anozorapa antu anenge echirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vange vechikasira kupona.

Zvikora zvepadera izvo zvinofundwa ngeanhu abve zera apo vanenge vechifundirawo kuite mishando yakasiyanasiyana uyo unoite kuti nyika yedu ihambire mberi mune chakanaka uye vanhu ava vanenge vachifundirawo mushando wakaitakungadai wekurapa anhu muzvipatara kuita madhokodheya kana kuaka mhatso dziya dzinoturikidzwana.

Zvikora zvepadera zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vechifundira kuzoitawo mishando yakasiyana-siyana. Nedzimweni dzenguwa tinoona kuti mundau dzavanenge vachigara vanogarawo vari vairi vairi kuti vakwanisewo kukwanisa kuzopananawo mazano ekuti vakwanise kunge vachizopasa muzvikora umu.

Muzvikora zvepadera izvo zvinofundwa ngeakomana ngeasikana anenge abva zera anamai kana anbaba apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyanasiyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuramba ichihambire mberi.